gbampiɛla n nyɛ ban zaya ka gbibi kamara nima ka gbibi yeduhurisi n zaŋ kpa kpenso ŋun nyɛ bɛ toon dana n nyɛ gbampiɛlli ka mali teenkob'piɛlla ka ye sitiri sheli din nyɛ zaɣa sabinli.

Ashipti duu ka bɛ zanzaya barinima nyɛla bin do gariti maa zuɣu ka ban yuuniba yuuniba niriba nyɛla nan galisi duu maani pam duu maa nyɛla du piɛlli fan nima goli goliya .

paɣa nyɛla ŋun be du piɛli ni duu maa nyɛla din be nyam ka gnubi mŋani n paɣara ka zabri nyɛ zaɣi sabinli paɣa maa nyɛla ŋun niŋ suhupiiɛl ka yɛ liga ka di boɣari nyɛ zaɣa waɣala waɣala.

Salo nyɛla ban zaya pe foli n-gbubi ŋmana salo maa nahingbana nyɛla zaɣ'sabila ka shɛba ye neen'sabila mini neen'ʒɛhi nti pahi neen'dozima bihi nyɛla ban galisi bɛ puuni pam.

Doo nyɛla ʒi kuɣu sheli din nyɛ zaɣa piɛlli zuɣu di nachinsi ʒia ka gbibi tangalimia ka ye liiga sheli din nyɛ liiga nuɣuso doo maa nyɛla do'piɛlli la so jinjiɛm sheli din nyɛ jinjiɛm sabinli baɣasaribila nyɛla ŋun ʒɛ o tooni.

Daadama n ʒi baani n yaari bayaɣati niŋdi kpalansi ni daadama maa nyɛla daadam sabla ka yino ye niɛma ka di nyɛ zaɣa nuɣuso bɛ nyɛla daadam bobli.

Barima sheba nyɛ ban do goriti zuɣu barinima maa kuli paagi niriba anahi niriba anu n do goro zuɣu ka sheba ʒia ka zaŋ binyɛra kpa bɛ nyɛhi ka so nyɛ ŋun ye sitiri piɛlli ka pobi o ni zaa za bɛ sunsuuni.

Gbansabila m-be kom ni chana ka gbubi bɛ nɛma nti pahi gaɣa mini binyɛra nyɛ din galisi bɛ ni be luɣushɛli polo maa tihi ni mɔri nyɛ din ko n-gili bɛ zaashee maa pam.

Niribi nyela ban ʒeya lihiri daguli ka ye nɛma nɛma maa nyela din nye zaɣnuɣuso binyara pampa bɛ tooni binyari ʒehi ti pahi dalibihi n tamtaya ka shɛb ʒe binyara ʒenʒeya.

Moɣali gbini ka ti ʒia ka pili zipilti n ʒi dakuɣuri zuɣu yuuni koɣali maani wobri mini binyɛra ni ʒinʒiya shem moɣali maa puuni tihi mini binyera kongili moɣali maani.

Daadama bɛligu nyɛ bini ziya ka gbubi kamara nima ka yiɛduhirigu zɛ bi tooni daadama maa zɛla tankpa shɛli dini nyɛ zaɣi piɛlli gbuni bi nyɛli bini galisi pam ka yiɛduhirisi maa nyɛ dini gba so n galisi.

duu puuni ka teebuli ʒɛya ka Labtop mini kamɛra nim mini foon pa dizuɣu n ti pahi buku nima di luɣa zuɣu bi zaŋ buku nim n shɛbisi shɛbisi adaka nim puuni ka liiga nyɛ din pa kuɣu maa zuɣu

Silimiin bidibsi ayi ni bipuɣinsi ayi n ʒi kuɣu ʒee zuɣu ka teebuli za bɛ tooni ka binyera pa dizuɣu yino nyɛla ŋun lebigi o nyaanga biriba ka ye gɔɣali di be dabam ka yidiko ka che namnala maa .

Paɣiri mini dabba nyɛla ban ʒi kuɣusi zuɣu bɛ tooni teebuli shɛli din ʒeya maa lapitopunima nyɛla din tamya lapitopunima maa galisiya ka bɛ tom ye sitiri shɛŋa din nyɛ zaɣ'sabila mini zaɣ'ʒɛhi ka yino nyɛ ŋun yiɣisi za zuɣusaa.

Mɔɣini binkobiri bini nahingbana zaɣi piɛlla mini zaɣi sabila nyɛ bini zɛ mɔɣili gbuni ka tihi ko n gili ba luɣuli kam ka yino nyɛ ŋuni kuli wɔɣa ka o yingoli kuli tɛɛ barrr ka wɔligi la.

Loori nuɣuso n zaya ka di mali koba sabla ka tam bini ʒee zuɣu ka ninsalinima kon gilili di luɣili zuɣu loori ʒee nyɛla din gba zaya ninsalinima maa sheba nyɛla ban nyaɣi baaji nima.